Oru n'orurembo ruri aharubaju rw'enyanja Kandi rurimu amaju gakwatiine Kandi aharubaju hariho omugongo muhango Kandi gurimu ebibaare Kandi ho tihariho n'amaju.

Hariho embogo ziri omu maizi kandi ziine amahembe maraingwa hariho nana obunyaatsi aha rubaju hariho nana ebiti bingi, bingi bikwataine biine amataagi mingi n'amababi gari omurangi eya kinyaatsi

Enjojo ezi ni nyingi Kandi hariho ekintu kiri omu rangi erikwera kandi zikikwatsireho zoona kandi ezindi zirimu ziraguruka aheiguru kandi hariho n'akatimba ahansi yakyo.

Ezi n'embuzi nyingi zitarikushuushana harimu eziri omu rangi erikwiragura, harimu eziri omu rangi erikwera kandi zoona ziine amagara marungi kandi zirikutamburira omu muhanda gutarimu binyaatsi kandi enyuma yaazo hariyo ebiti n'ebinyaatsi bingi.

Egi n'enjoki kandi ekwatire aha kantu kari nka ekimuri kandi kariho obumuri bukye kandi hariho omwirima mwingi kandi akati aka nikamwe kandi omurubaju harimu ebindi bingi kwonka byo tibirareebeka gye.

Ogu mushaija ari aha piki kandi ari aha mwanya ogu barikugurizaho amajuta g'emotoka kandi hariho oyemereire kandi hariho n'emotoka eyemereire n'omukazi omu maisho hariho nana ekyombeko kiriho enyingi kandi orumwe rwigwire

Hariho ekirmuri kirareebeka gye kiine amabara kandi omu bwire n'obw'omumwabazyo. Kandi hariho enjoki emwe erikwija aha kimuri ekyo. Kandi hariho hariho nana eizooba. Nirirenga kandi ekyererezi nikiteera omwanya ogu.

Hariho kya pusi kihango kiriragura kiine amaisho Kandi kibyamire ahansi y'ekintu ky'ekoma Kandi kya pusi eki nikimwe Kandi hariho n'ebindi bintu biingi ahansi ahi kibyami birinka ebisasiro.

Egi n'enjojo mpango kandi eine amahembe mahango kandi ahu eyemereire hariho ebinyaatsi byomire kandi enyuma yaayo hariyo ebiti bihango biine amataagi maingi kandi biine amababi gari omurangi eya kinyaatsi.

Omushaija ogu abumbire entomi Kandi ayererize omu mwanya engaro ye Kandi agibumbire Kandi omurubaju harimu ebintu ebiri omu rangi erikweera Kandi omuntu ogu ari wenka Kandi ari omu rangi erikwiragura nana erikweera.

Hariho ekimuri nirareebeka kurungi kiri omu rangi eya kinekye kandi ekimuri ekyo kiriho enjoki eteekamiho kandi enjoki egyo n'emwe kandi einami aha kimuri.

Ogu omwanya ogu nogw'irindiiro ry'enyamaishwa kandi harimu enyamaishwa kandi egi nyamaishwa niyo erikukirayo kwiruka munonga kandi omw'irindiiro ry'enyamaishwa eri obwire nobw'omushana ebinyaatsi byomire kandi tiharimu n"ebiti byona harimu eitaaka ryonka.

Obwire obu n'ekiro kandi hariho obwato ahagati y'enyanja kandi eizooba ryaheeze kurenga kandi akashana karyo karikuteera mu nyanja.

Hariho amaizi mingi gari kweshuka omu mugyera Kandi gari omu rangi erikwera. Hariho nana ebiti bingi biine amatagi mingi biri omu rangi ya kinyaatsi.

Ogu n'omushaho Kandi ari mukukyebera. Aine ekyoma ekibarareberamu oburwire Kandi ajwire obukokoro bw'ahaminwa n'ebijwaro eby'abashaho ebirera kandi ashutamire ari wenka .

Abantu baingi aba bari omu maizi bakwatsire obukoni omungaro Kandi bakwataine na omu mikono hariho abandi bashutamire aha nkungu hariho omushaija muhango arotamire hariho n'abandi bemereire hariho n'ebishaka aha rubaju rwabo.

Aha mpaha hariho enjoki erikuguraka kandi hariho obumuri burikureebeka gye kandi obumuri obu bwona nibwingi buri omu mwanya gumwe hariho n'ebiti bibiri biraingwa kandi ebinyaatsi ebiriho biri omu rangi eya kinyaatsi

Hariho abantu baingi abaizire kutaha amaizi, abashaija abakazi n'abaana kandi omukazi omwe yaizana eky'okutahiramu amaizi ekihango kandi abandi baine bikye ebirikwingana n'amaani gaabo